Oyo ezali mesa mesa oyo okoki kotia biloko na likolo okotia yango na salon na to pe okoki kotia yango televizion likolo to pe decodeur ,to pe okoki kotia ba buku na kati oyo mesa ya kotia na salon mpo te salon ezala na kitoko.

Bana oyo bazali na elengi mwana ya mobali pe mwana ya mwasi bazali kosolola mwana ya mobali alwati sapato pe bazali bakofanda.

ndako ya monene pe ya pembe ezali komimonisa liboso ya ndako ya moke ndako oyo ezali kitoko pe ezali pembe ezali ndako ya sika oyo etongami kala te

oyo ezali mai euti na oyo tobengaka fleuve congo oyo ezali mai ya monene na mokili

Bilia oyo ezali bitoko makasi ezali mbisi ya kokauka ezali na kata ya sani oboni boye batie pilipili pe batia yango mkata ya soup oyo ya tomati ezali oyo mbisi ya kokawuka.

Oyo ndako ezali ndako ya kitoko ndako monene ezali bongo na veranda, ndako oyo ezali na ba fenetre ebele, okomona mpe ezali na kote okoki kotika motuka na yo oyo ndako ya monene.

ndako oyo ezali monene na kati ya ndako oyo ekoki kozala na bamaburo ebele pe bato bakoki kosala biloko ya ndenge na ndenge ndenge balingi na kati ya ndako oyo ezali ndako ya baetage mibale pe liboso nango pe biloko nzela ezali makitoko makasi

Bilili owo na kati eza mutuka, oyo conteneur okoki kotia biloko ébélé na kati

Bana oyo batelemi bazali kozwa foto pe bazali misato moko azali molai misusu bazali mikuse.

Bilia oyo ezali kitoko makasi ezali soso batie yango na bacaroti na maki pe na ba pomedetere na pembeni na yango okomona pe batie loso oyo bilia okolia yango pe okokoma makasi.

mikonzi mibale bazali kosolola bazali bongo na kati ya sale de conference to de reception oyo moninga ayambi moninga mosusu bazali koseka pe bazali kosolola oyo etali ba mboka mibale

Mapapa ya basi oyo balwataka soki balingi babima bakende libanda ezali bongo na basinga oyo mwasi akokanga na likolo na ye lipapa oyo etekami na zando ezalaka na banimero ebele po te oluka oyo esimbami na nzoto na yo.

Kiti oyo eza kitoko esalami bongo na tissu oyo ezomonana te po ba décor yango bien puis ezali kiti moko kaka okoki KO fanda likolo nayango ,okoki tiya yango na ndako nayo pe libanda po opema.

Bato oyo bazali kozwa foto ya suka bauti na conference pe ba silisi conference na bango boye bazozwa foto souvenir to pe foto oyo ekotikana.

Ndako oyo ezali ndako ya monene ya etage ezali na ya etage moko pe ezali ndako ya kelasi oyo ndako ya ecole to bengi dice chaminade .